Dakogiri la a be die poɔ, a veɛlɛ la, a niŋe poɔ boŋkaŋa ŋmaa viiree la ka ba de boŋkaŋ dɔgeloo zu kyɛ k'a die taa a die veɛlɛ ka o boma zaa e velaa velaa lɛ.

Sɛredi zie la a kyɛ ka a neɛ na daana sɛrɛɛ ba naŋ dire be daga poɔ are a zɛge o nu ka karekye naŋ eŋ taya k'o meŋ are ka a neɛ na daana naŋ dire a sɛrɛɛ zeŋ kyɛ kaara ka neɛkaŋ meŋ are a dɔɔ niŋeŋ a kaaroo

Bibiiri bayɔpoi ane dɔɔ la a be a zie, a dɔɔ taa la wɔɔtamɛloŋ kyɛ ŋma ŋma a mine a pãã po a bibiiri ka ba dire, o meŋ taa kaŋa o nu poɔ a ŋmaa suuraa bie, a dɔɔ vɔgelɛɛ zupili kyɛ eŋ nɔɔteɛ.

Puoroo zie la a kyɛ yɛre puoroo zie a ba puori dieŋ la are a puoriŋ kyɛ ka noba yaɡe pa a zie ka lɔɛ are ka noba are ka ba kpeɛrɛ a musiri ana te puori a be poɔ la ka a noba waa yaɡayaɡa lɛ.

Tensogɔ la die poɔ, vūū bebe la ka bibiiri bata bebe, bayi laŋ zeŋɛɛ dakogi zu kyɛ ka kaŋ taa o tasoba zeŋ ne a o gbɛɛ zu k'a bie de o nu eŋ a o noɔreŋ kyɛ k'o koraa bie taa zenne, boma mine meŋ pare la a dankyini zu a die poɔ.

Noba la zeŋ gyɛmaa ka pɔge are ba nigeŋ a yelle yɛlɛ korɔ ba o de la o kɔkɔre a yelle ne a yɛlɛ lɛnɛɛ te naŋ na maŋ de te kɔkɔre a manne yɛlɛ ka neɛ woŋ a pare a teɛ a seɛ a de erɛ lɛnɛɛ te naŋ boɔrɔ na o e yelkpoŋ ka te ɛɛ kɔkɔre ane lɛnɛɛ te naŋ maŋ yelle ka ba woŋaa a seŋ ka te baŋ.

Zupoŋ zie la a kyɛ ka dɔɔnyaŋaa kaŋ gaa ka ba te poŋ o zu ko o a zupono taa la a mansunne na ba naŋ maŋ poŋ a zu o poɔŋ o vɔgle la zupili kyɛ ka a dɔɔnyaŋaa zeŋ dɛlle ka ba ka ba pilli o pɛnpelaa kyɛ ka o seɛ trouser sɔglɔ.

Egantaa zie la noba bayoɔbo la bebe banaare gyile are la a zie kaŋa ka ba bayi meŋ are a zie kaŋ a dɔɔ kaŋ diɛ kyɛne kpɛre la a egantaa zie noba mine meŋ e are a tɔɔre zaa kyɛ kyɛre kaara kyɛle ka ba na piili ka ba nyɛ lɛ banaŋ na e a egantaa.

Teŋkpoŋ poɔ la, lɔɔre siteesini, lɔɛ naŋ maŋ de te gaane ziiri, lɔɛ yaga be l'a zie ŋa ka noba yaga mine bebe a kpeɛrɛ a lɔɛ ka ba gaa ziiri a lɔɛ zaa arɛɛ la a kyɛllɛ a noba k'o wa kpɛ ka ba taaba gaa ba zigɛre.

Sɛrɛɛ diibu sɛrɛɛ diibu zie la a kyɛ kɔɔto noba naŋ wa ka ba wa kyɛlle a yɛlɛ naŋ wa a kɔɔto zeŋ kyaare la a sɛredire neɛ ba naŋ taa wa ne a kɔɔto zeŋ la daga poɔ ka karekyere mine meŋ zeŋ e tabol zu ka gama pare pare.

Mɔdaweɛ poɔ la ka gbeŋeme lantaa nyɔge mɔnao a koorɔ k'a gbentaa te zoro waana k'o wa soŋ kyɛ k'a mɔnao meŋ taaba te ŋmorɔ waana ka k'o wa faa a o ba tɔsoba na bare.

pɔgbilii bata la be a kyɛ ba derɛ ba saŋkonoo yɛllɛ ba leŋne zu pɔgelee doo kang puleŋ ka ba leŋne a zu kyɛ ka o naŋ leŋne a zu ziŋ dakɔge zu ka kang are ba niŋe ka ba paŋ paŋla a onaŋ zu kyɛ ka o ziŋ zuŋmo.

Wulwullo la laŋ ne o sakubiiri a zeŋ sakudieŋ ka ba poore zaa pɛlle ka a teacher sakubie kaŋ leɛ kaara la a wulwullo naŋ e nempelaa ba zeŋɛɛ bɛnkyere zu kyɛ ka ba naŋ ba yaga zaa zie are a kaara ba.

Patorol koɔre zie la ka lɔɔre are lɔɛ ayi are pɔgeba meŋ bayi arɛɛ la ane bibiiri moto kaŋ meŋ waana la kyɛ k,a monsume naŋ eŋnɛ a patorol a meŋ are are a zie poɔ.

Donne duoraa l'a kyɛ, donne be l'a duoraa poɔ a are k'a mine ɔɔrɔ moɔ kyɛ ka kaŋ meŋ lɛnnɛ o bile, lɔɔre araa duoraa peɛlaa duoraa kyɛ k'a zie waa ŋa dalempoɔ kyɛ taa tuuri aŋa baa k'a mɔdoone na maŋ nyuuro kõɔ a be.

Yieluŋ ane seɛre zie l'a kyɛ, bibile kaŋa la ŋmeɛrɛ kolee ka pɔge zeŋ peɛloo k'o nu sãã, bibiiri meŋ be l'a pɔge lomboriŋ k'a bibiiri mine meŋ be a bie gɔɔ sɛŋ, ba arɛɛ la a kyɛllɛ a ŋmeɛbo o naŋ ŋmeɛrɛ kyɛ yiele a yieluŋ.

Pɔɡeba banuu la tuo talaare daransama ane boma mine a kaŋ taa ɡalɔn o nu poɔ a puori deni sue kpartevaare kyɛ leŋ zutalaa ka a ayi soba su kparoo doɔre kyɛ seɛ waɡyɛ ka o veɛlɛ a ata soba meŋ sue kparoo naŋ e ɡeeseɡeese ka a anaare soba su korsɔɡelaa kyɛ ka ba tuo a boma kyɛnɛ ne.

Sakuuri die poɔ la ka sakubiiri zeŋ dakogro zu ba puoriŋ ba blackboard bebe la ka ba ŋma ŋma eŋ kyɛ dɔɔ kaŋ are a dendɔnoɔreŋ a kaara a sakubiiri.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ ane bibiiri zaa la lantaa seɛrɛ a kyɛ ba piree kyeemɛ kyɛ su kpare a seɛ gondonni ba mine taa gbɛkpala kyɛ k'o mine eŋ nɔɔteɛ ba deɛ pɛmɛ le ba zu kyɛ seɛrɛ ne.

Lɔɛ la biŋ lɔ peɛle ane lɔ zeere ka aloopɛlee are a ba puoriŋ a araa lɔɛ puoriŋ kyɛ kyɛre ka teere meŋ are kaa sazu waa nyɛ saa naŋ koro kyɛ kaa teere na meŋ naŋ are sɔɔsɔɔ a zaa kpɛlɛŋ nyɛ a zie naŋ e teŋsugɔ nyɛ.

Wagyɛre store la ka a neɛ naŋ koɔrɔ a wagyɛre paa gaŋ dɛlle a wagyɛre a store poɔ a wagyɛre e la yaga yaga yaga yaga yaga yaga ka a laŋ taa ka a veɛlɛ la paa ka dɔɔta pɔge paa laara kyɛ o sue kparezeɛ a paa laara ka o poɔ zaa paa pɛlle.

Teŋkpoŋ poɔ la ka nobɔ gyɛmaa a yagre ba kparre bare kyɛ na yi pɛl ba nimie ba bee koɔ poɔ a kyɛnɛ ka ba mine sua kparre kyɛ ka zikyoglokyolo kaŋ are kaa zie veɛlɛ yaga lɛ.

Dɔɔ ane o pɔge ane o bie te naŋ boɔlɔ yiri la be a kyɛ, a dɔɔ zeŋɛɛ lɔɔre zu kyɛ taa a bie k'a pɔge are kɔge kyɛ ka ba baa meŋ dɔɔ tegɛ ka kaara zie kaŋ, k'a lɔɔre waa zeɛ ne sɔgelaa k'a gbɛɛ sãã.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

Dãã koɔre zie la ka pɔlee kaŋ are a vɔgele zupili eŋ nimikyaane kyɛ taa baki o duri poɔ kyɛ yɛre kootu meŋ a o gɔɔ poɔ kyɛ eŋ nɔɔteɛ, dãã arɛɛ ne kireti ata anaare a o nu zie na kyɛ k'a mine meŋ pare pare a setɔɔ poɔ a o puoriŋ.

Nimipɛle zie la a kyɛ, pɔgebɔ bayi la zɔŋ wiri ka dɔbɔ bayi meŋ bebe ka kaŋ be a wiri puoriŋ a ŋmeɛrɛ a wiri pare kyɛ ka kaŋ meŋ teɛrɛ a wiri k'a pɔge kaŋa be a zɔŋ a wiri a puoriŋ na leɛ kaara a dɔɔ naŋ be a puoriŋ kyɛ laara.

Posaanaa zie la a kyɛ ka noba bebe kuori zie la ba tue kuu ka noba yaga tuuro a gɛrɛ gɛrɛ ka ba te uu a lɛnso ka a noba waa yaga lɛ ka a ba mine voɔ ba nuure ka ba tɔ kuu daga a toɔ kyɛ ka ba gaa te uuŋ.